Odokotela labonesi abamileyo abakhanya ingani bakhuluma bonke ngemva kwabo futhi kulomunye udokotela lomunye unesi lomduli omhlophe lamawindi.

Isigqoko sokumvikela ukuthi engabanjwa yizinto abantu abagula ngazo ngemva lobaba lowu kukhanya engani kulombheda mayelana lomunye futhi umtshina owesibhedlela.

Lapha kutshengiselwa kudokotela ehlaba umama lowu ijekiseni. Phambi kukamama lowu kulomunye futhi ubaba omkhangeleyo mayelana lefuthi eisinye isikhwama esikhanya angani silomuthi phakathi.

Ngogogo esethendeni labodokotela ababili, omunye udokotela uhlaba ugogo lo injection ugogo lo yena uqoke I mask udokotela lo uqoke isiqoko somvikela.

Ngudokotela okhanya engani ufundisa obaba labagogo labomama ngeCovid 19 vaccination. Udokotela lo ugqoke imask mayelana labanye omama bagqoke amamask.

Lapha kutshengisela odokotela bethwele isidumbu, besifaka erolini ukuthi bahambe laso.

Ngumuntu okhombele udokotela lowu, udokotela lowu ukhanya engani uthwele umtshina wokuhlola iCovid 19. Ngemva kwakhe kulabanye futhi odokotela ababili langemva kwabo futhi kulebhasi enkulu.

Udokotela upha lo umama umuthi. Kukhanya engani ngemva kwabo kulabantu abamileyo, abazihambelayo lesihlahla

Yidamu elingabe isetshenziswa ukugcina inhlanzi kumbe kungaba yidamu lokuthi bakiline, bagezise amanzi lawa ukuze ahambe anathwe ngabantu.

Lapha kutshengiselwa umama ethwele umntwana wakhe. Umama lowu kukhanya angathi sefuna ukupha udokotela umntwana lo ukuthi emfake emtshineni ukuze babekwazi ukuthi umntwana lowu uweya "how many KG's".

Ngabantu abasemlanganweni. Kulemota futhi esetshenziswa ukuthwala izigulane.

Omama ebasemhlanganweni, omama laba baqakheza izandla. Bakhangele phambili. Kula manzi futhi abame khona lamathebuli. Bagqoke kuhle.

Lapha kulebhakani. Ibhakani leli likhany' engani litshengisa abantu ukuthi lapha kuzayakhwa. Ngemva kwebhakani leli, kukhy' engani kulensimbi ezingabe zibambe ujojo. Ngemva futhi kwensimbi lezi kulezihlahla.

Indawo yokuhambela abantu abasesibhedlela indlela le ingabe isebenziswa ukuthi bangene kumbe baphume esibhedlela lesi ngapha futhi kulomunye ubaba ohamba ngendlela le

Umbheda owesibhedlela umbheda lowu ulama sheet ayisibhakabhaka mayelana lombheda lowu ujwayele ukutholakala esibhedlela.

Isigulane esihleziyo embhedeni ngemva kwakhe kulemitshina lomunye futhi ubaba omileyo omkhangeleyo.

Ligumbi esibhedlela elilabodokotela abathathu abathabileyo. Odokotela labo kukhanya angani bahlanganisa umuthi.

Ngodokotela abakhangela ukuthi ukhulu lowu engabe elemikhuhlane yini

Igumbi lesibhedlela, elilombheda wesibhedlela lamabhola okudlalela kiwo, mayelana lesitulo esokuhlala kiwo, lomtshina omunye futhi owesibhedlela. Lesibuko mbude.

Ngudokotela olungisa umuthi ozawuhlaba umuntu ogulayo. Ngemva kukadokotela lowu kukhanya engani kulesigulane lomunye futhi udokotela. Phambi kukadokotela lo kulomunye umuntu futhi ombambileyo umuthi wangikhona.

Lapha kusegumbini lesibhedlela. Phakathi ngemva kwamakhetheni laya kukhanya kulobheda ongela muntu, kumbe kulombeda lapho okulala khona izigulane.

Ligumbi elesibhedlela elilomtshina lombheda letafula lesofa.

Lesi isithombe sitshengisela abantu abasebenza efactory abayenza izigqoko ezitshiyeneyo.

Lapha kutshengisela isithombe, esilamabhakane. Esitshengisela abantu ababesibhedlela ukuthi bahambe ngaphi. Kumbe yi operation theatre kumbe yiIC?

Lapha kutshengisa izikhathi zokugula kwe Parkinson disease. Lapha kutshengiswa ukhulu oqalisa ehamba ecine sehamba esedinga ijeki ukuthi ehambe esecina esedinga futhi lesitulo ukuthi ehambe.

Lapha kutshengiswa udokotela okhangela ukuthi omama laba bengaba bebulawa yini. Kulomunye futhi udokotela ongemva kwabo lonesi kulabantu futhi abanye abalayinileyo ukuze bakhangelwe ukuthi bengabe bebulawa yini.

lapha kutshengisa isi scan sokukhangela ukuthi umama engaba ezithwele yini lapha iscan lesi sitshengisa ukuthi sokulomntwana phakathi kwamama lowu okhulayo phakathi kwesisu sakhe

Lapha kutshengisela umama ome lomntwana. Bamile, kulomama phambi kwabo obhala izinto. Umama lowu kukhanya engani engabe ebuza umama lowu umbuzo ebhala kukhompiyutha yakhe .

Lapha kutshengiswa omama lobaba abagida bonke omama lobaba laba kuyakwanisa ukuba yindoda lomfazi umama lo yena ugqoke isikhava esibomvu malana lesikipa esiyi banana lobaba lowu ugqoke isikipa esiyi pink

Lapha kutshengisa omama ongathi unqunu okhanya engathi ubulawa yisisu umama lowu ufake isandla sakhe esiswini sakhe

Lo ngumtshina osebenziswa ngodokotela nxa befuna ukukhangela ukuthi isigulane singabe sibulawa yini. Umtshina lowu ukhanyangani usegumbini elilapho odokotela ababuyakhona bazobona.

Lapha kutshengiswa umbheda obambene lomtshina wokukhangela ukuthi umuntu engabe ebulawa yisifo siphi. Umbheda lowu ule pillow kanye lokunye futhi okunengi.

Ngudokotela okhangele ama"X-Ray" ekhompiyutheni yakhe. Udokotela lowu ukhanya engani engaba edinga ukuthi umuntu lowu ubulawa yini.

Igumbi lesibhedlela. Igumbi leli lilabantu abahleziyo phezu kombheda, lomunye futhi umntwana ohleziyo esitulweni.

Ngabantu abasesibhedlela kulo mbheda labanye futhi abantu abaleleyo .Lomunye futhi umntwana ohleziyo esitulweni esabantu abangakwanisiyo ukuhamba.

Omama abahlezi ezithulweni omunye uthwele ifoni ,ngemva kwabo kukhanya ingani kulomuhlangano lomunye ubaba omileyo.

Umama omileyo phambili kwesibhedlela ugqoke imask . Ngangemva kwakhe kukhanyangani kulama toilet lotshani.

Umtshina osebenziswa ngodokotela ukubona amajemusi ukuthi angabe engaphi. Umtshina lowu utholakala egumbini lesibhedlela. Umtshina lowu uphezulu kwamathebuli.

Isitulo esisetshenziswa ngumuntu ongakwanisiyo ukuhamba isitulo lesi lapha kutshengiswa ukuthi singabe sisetshenziswa njani ukuthi ungasifaka njani ukuze umuntu lo ehlale kuhle kumbe ekwanise ukulala phezu kwesitulo lesi.

Lesi isithombe sitshengisela isitulo ongasithola, ongasibona nxa usiyabona udokotela wamazinyo.

Ngumuthi wabantwana osetshenziswa nxa abantwana bekhwehlela. Umuthi ukhanya ngani uphakathi kwe jesi kababa kumbe umama lo. Kutshengisa futhi omunye umntwana omncane ohlekayo.

ngumuntu ozihlaba i injection umuntu lo engaba ezihlaba i injection yetshukela kumbe eyinye engasetshenziswa ukumelapha

Lesi isithombe sitshengisela umuthi wokulapha umphimbo lokukhwehlela.

Leyo yikhabothi yokugcina umithi. Ingabe itholakala ezibhedlela, kumbe lapha okuthengiswa khona umithi wokulapha abantu.

Lapho kutshengisela umuthi wokulapha inkomo njalo isithombe lesi sithi umuthi lo kumele usetshenziswe ngodokotela bemnyamazana kuphela.

Ngabantwana abesikolo abame lombalisi wabo , abantwana labo bathwele ibhakani ngemva kwabantwana labo kulomduli lezihlahla.

Lapho ngumntwana omncane oleleyo ogoqelwe ngamazambiya umntwana lowu kukhanyingani ulomamakhe ngapha futhi ulele.

Ngabantu abase mhlanganweni abantu laba abanye bamile abanye bahlezi phansi. Abanye abantu laba basebenzisa amakhompiyutha abanye ugqoke izigqoko eziyi blue.

abantwana abancane abangenele imfundo ephansi abahlezi ematafuleni abakhanya besidla ukudla okwakha imizimba

Ngunesi okhangele umntwana osamncane ongunana embhedeni wakhe. Kukhanya engani umupha umuthi.

Omama abasemhlanganweni, kulamathebuli ayi green lamanzi phambi kwabo, kulomunye futhi umama ogqoke okumhlophe okhanya engani nguye okhuluma labo.

Unesi ophakathi kwe- ambulensi. Unesi lo ngubaba, njalo futhi phakathi kwe- ambulensi leyi kulombheda. Mayelane letanka yomoya. Leyinye futhi itanka, yokucitsha umlilo.

Isigulani esingumama esilodokotela egumbini lesibhedlela. Udokotela lowu kukhanya ingani uyalapha umama lowu ongugogo ngemva kwabo kulezitulo futhi mayelana ngomnyango.

Ngamanesi amabili akhangela umdlali webhola oselimele .Bamupha umuthi abawufaka enyaweni lwakhe .Ngapha kulabanye futhi abadlali bebhola abamkhangeleyo.

Lesi yisithombe sitshengisela udokotela lomama ozithweleyo basebenzisa umtshina ukuthi babone phakathi kwesisu sikamama ozithweleyo ukuthi umntwana wakhe uyini.

Ikhabothi leyi ilomuthi phakathi. Amaphilisi lawa ngabe ephakathi kwegumbi. Lapho okugcinwa khona umuthi. Umuthi lo kutshengiswa umuthi wokukhwehlela. Mayelana lomunye futhi.

Yisivalo esimhlophe esijekwe yilitshe ukuze singavaleki. Ngemva kwesivalo lesi kulamawindo amabili. Kukhanya angani futhi yisivalo esisetshenziswa esibhedlela kumbe endlini yabantu.

Lapho kutshengisela umtshina okhipha amanzi atshisayo kumbe aqandayo ngokuncindezela ibutton.

Abantu abamileyo emhlanganweni ngomama labobaba. Ngemva kwabo kulewindi. Kulebhakani elinye futhi, lomduli wokubhala, lamathebuli.

Lesi isthombe sitshengisela abantu abasetendeni. Ngokubona kwami, ngibonengani abantu laba bangabe bathola umuthi.

Ngomama abasemhlanganweni abamele ukuthi kungabi lejenda bhesidi vayolensi. Omama laba bayenze uxa ngezandla zabo. Bagqoke yelo.

Ngubaba ogqoke izigqoko ezimnyama ohleziyo phansi. Ubaba lo kukhanya angani kade egijima. Ngapha ubaba lowu senatha amanzi .Esandleni sakhe kulentambo ekhanya engani iyi green

Lithulusi lika dokotela olisebenzisa ukulalela inhliziyo kumbe isisu sakho nxa ugula .Ithulusi leli lisetshenziswa ngodokotela kuphela .

Lapha kutshengisela udokotela othwele ibhola esekalambeni mayelana lefire extinguisher ebomvu ibhola lakhona libomvu lalo.

Lesi isithombe sitshengisela ijaha eliziyelulayo.

Ngumtshina wesibhedlela osetshenziswa yizigulane kumbe ngodokotela nxa befuna ukukhangela ukuthi isigulane lesi singabe sibulawa yini. Umntshina lowu utholakala ezibhedlela.

Leyi imtshina isetshenziswa ngodokotela labanye abezempilakahle nxa belapha kumbe befuna ukubona ukuthi phakathi kwesigulane kulani

Lapho kutshengisela utshani kungabe kusegangeni, kungabe kuse ndaweni ezinengi kodwa kutshengisela utshani.

Lesi isithombe sitshengisela utshani lenhlabathi utshani lolu lukhanya engani solukhulile njalo lokhe buluhlaza.

Ngobaba abame emasimini phakathi kwezihlahla zama alovera futhi lomunye umama lomunye futhi ubaba ogqoke isudu. Obaba laba bagqoke izikipa eziluhlaza ngemva kwabo kulezihlahla lotshani.